Pii nam madit ma itenge tye dano ma gitye ka tuku ki i iye ka ma pe tut ki odi bene tye ma kiyubugi madwong iteng pii man oceto kede wa i kor got malo weng odi keken ki yadi mogo bene gudongo acel acel i kor got man

Co aryo ma gitye inyim dukan ka ma kicato iye jami laco acel tye ma obedo abeda i kom kun oruko kor cati ma umo wa bade weng ento longe tye makato um conge keken ki dong laco ma ingete ttye ma ocung acunga kun tye ka tic ki cim.

Yo mukato ki dog nam ma dano tye ka wot i iye iteng yo man tye lum ki odi ki bene iteng pii man tye yeya ki dano bene ma gugure

Adongu maromo gin adek adungu aryo tye ma kingabogi woko i kor ot ki adungu acel tye ma kicibo kipyelopiny kor ot man bene tye cel mon ma kigoyo gin adek.

Lutino matino magitye idye bar tuku odilo dok gitye ka nongo pwonye ngec ki diro me gweno odilo

Got madit mumane, iwi got man tye yadi madongo wa ki matino bene lum bene tye madwong ma gutwi ikor got man ki piny tye pii mumene madit ot bene tye ki piny ikor got man

Odi madongo dok maboco i kin odi meno tye iye yadi ma gitye ka twi dok ben lum bene tye ka twi bene i kin odi meno.

Umak rec ma gitye ma gumako ogwar me mako rec icingi kun gitye ka ryenone me yupune me tero kede ki rec

Man opego ma gitye i otgi ikingi tye acel ma owoto ume woko ki ikin bao ma kiguro kwede ki otgi.

Mutoka makiguro iwako karacel mutoka meno dano tye ka wot i kingi jo mukene ben gitye ka wot i teng gudi pikipiki kacek ki mutoka mukene bene gitye ka ngwec i teng gudi odi madongo dok maboco gitye bene i teng gudi medo.

Bunga ma tye i wi got ki i tegot bene ka ma yat tye a otwi iye madwong dok gitye ka dongo ki yoto kom i kin bunga man tye yo ma dano woto iye mukato otuco dyere pil.

Odi bati ma kiyubogi ma kingi tye kacel i nge odi man tye iye cagati ka madano bino lwokke iye kacel ki coron ma wiye bene peke nget coron man tye ka ma pii mol iye pii maraco ki bene kaonyo yugi ma kionyo iye yugi tye ma odure madwong.

Man lutino kwan matino ma gitye i ot kwan i ot kwan man bene tye lapwony ma en tye ka wot i ot kwan kun woto ki neno lutino man man gitye ki karatac inyimgi

Man odi lum aryo ma ingegi tye yadi mapadi padi ma ikine tye i ye yat labolo.

Ocene ma kiwango dok nen moo oromo maber mada ocene man kitoko ki olutokwon ocene mit mada ka inen kicelo ma kiketo kedo oromo ocene man weko iywayo pii ma dong pe lare.

Man lutino matino aryo ma gitye ka wot idi gudi dok gitye ma gukwako ngutgi woko ka giwoto kacel.

Lee ma gitye i lum lum ma gitye iye-ni mukene tye ma gudongo maboco ki mukene tye mudongo macego ingegi kono tye yadi mukene maboco kacel ki macego bene ka wigi tye winyo ma tye ka tuk.

Dano ma gubino ka jolo pii ki i tap mon madongo kacel ki lutino matino bene ngat acel omako kolac jerekel tye ma guketo piny ot bati bene tye i ngegi got madit bene nen tye i ngegi.

Lutino Kwan ma gitye I ot Kwan ka kwan mukene guiolo cingge mukene I kingi tye mogo tye ma guteno tikgin bene o

Lutino anyira ma welgi romo adek i kingi aryo gitye ka tweyo piigi madong gicok tyekone ki ngat acel pud tye ka ngiyo pi mo lela acel tye ma obutu abuta ki jerikel acel tye ma ki cibu pud ocung pe kicibu ite lela i teng yo man tye lum ki yadi mogo matino tino

Odi lum ma girom aryo acel tye matidi ki acel tye ma olule alula madit yadi bene tye madongo ingetgi inget matidi-ni ite yat macok kwede tye iye mutoka ma kijengo.

Laco ma tye ka loro labolo ite lela laco man oruko tok iwiye oruko cati labade bor ingete tye lum ma tye ka twii iteng gudi co mukene kacel ki mon mukene gitye ka wot ingeye mutoka tye bene ka nwec iyo meno pikipiki tye ma kijengo iyo meno odi bene tye iteng yo meno.

Min latin ma ogungu agunga ma obyelo latin ingeye latin ma obyelo ingeyeni tye ma onino woko dako man tye ma oboyo wiye woko ki uruku gin aruka i cinge

Man lutino coo angwen ma gitye ka tuku tuko ngwec lutino man tye ka nen ma ni gitye ka pyem tuko ngwec ikingi odi bati bene tye manen ki kama gitye ka ngwec i iye ni kacel ki yadi mukene ma otwi dok gudongo ikin gangi magi

Man jo ma gitye ka lwoko cinggi woko kun ngat acel tye ma oruko cawa icinge tung lacam.

Dako ma oboyo wiye woko kun bene oruko gin aruka mulworo ngute bongo ma oruko tye ma oton oton ki cel ature ma nen ma padi padi.

Jo aryo gitye i dyer nam kun ngat acel tye ka cero yeya ngat acel tye ka bolo gimoni i pii iteng pii loka tungcel tye lum ki yadi bene ma pe nen maleng tutwal

Man dako matye i ot cat dako man nen ngat ma obino kawil dok omako jami acata mukene i cinge dako man owero wange ki rangi ma nen makwar.

Man yeya ma kiketogi ingom ingegi tye odi madongo inge odi magi bene tye godi madongo i kor godi magi tye yadi ma gitye ka dongo.

Man wigot madit wi got madit man tye yadi ma tye ka dongo dwong ma gugure kacel kacel ki lum bene iteng got man kipiny bene tye yadi ma gitye ka dongo maboco

Man laco ma tye ka loro mujee ki lela pa lungolo kun cito kwede i kin dano mukene.

Ot lega ma kitye ka yubone lutic mogo gitye ka yubone ki malo jo mukene gitye ki piny lum bene tye mutwi inget gedo man ki yat madit bene tye inget gedo man kacel ki yadi mogo ma gitye bor ki ot bati acel ma tye cok kede wiye tye makwar

Lutino ma tino ma gitye gugure kacel ma i kingi tye mukene ma omako pyegi woko mukene tye ma gudolo cingi i igi i kingi bene tye lutino mukene ma bongogi oyec woko dok mukene tye ma guruko ginaruka i cingi.

Anyira adek ma gin weng gucung kacel dak guruku bongo ma nen weny macol nyira man gin weny gumudoggi woko i ngegi tye ot kacel ki yadi maboco

Lyecci ma gitye i tim ma welgi tye romo gin abiro lyeci man gitye ka wot i lum ka ma gitye ka wot iye ni lumme mukene gutwo woko ki lumme mukene tye ma nen ma peya gutwi maber i ngegi kono tye yadiyadi matinotino bene.

Bunga madit ma opong ki yadi ma otwi maboco kacel ki mogo ma pud gitye ka dongo adonga ma gitye bene ikor got ki bene mukene tye piny ipyer got.

Ot ma ki cweyo ki mata fali ma ocek wiye ki umu ki lum ngette kono tye yadi madongo dongo itere piny bene tye lum ma gitye ka twi

Man yeya ma gitye iteng pii yeya acel maditi tye ma ki wero ki rangi makwar kacel ki rangi matar iteng pii meno bene tye odi ma kiyubu dak ki umu wigi ki bati yadi madongo bene tye iteng pii-nu

Dano ma gitye ka myelo myel me tekwaro mon ma gurye aryeya irek ma bene gitye ka myelo myel man guruko bongi ma weng ginen rom rom dok bene gin weng gitye ki pyergi nono dok gutweyo pyergi woko co gitye ka goyo bul.